o reta nga bo tabaski fad tabaski fada nga ba passer koy i ndem bes leye a bes temps i mbaato ndaapa tina njeti caabi ne a fiya ngaan i ngara nga i ndeet i leye temps a refa koy kaa jeg waa mbung na mbog tamit waa mbong eerna taa mbungo mbong i leye e oxu bug na fog i mbaxtaan tan i ndeet podnum waro at kene i ley u yee ona nga sosan in ka i sosit u a ñaar fukk fa a temeed ñaar fuk fo temeed ten ref 600 ca veux dire i nji u teen bagage ke yiin o ngomo nge yiin caisse ne yiin fo a registre ke yiin a cahier ke ten ref u xalis faaga kon nak oxu na rokiida xano rabid adhesion 600 francs so soogo rok so soogo waago fog xaaga ref o xiido ndika ndeer ne in naaga i mbi tun fo ñeti caabi na